Laco ma omako odo mo gin aryo oruko otok tye iwiye ki bongone matar tar otweyo pyere ki del ma tye ka nyero ki tol ongolo ki iye acel

Cing aryo tye kama kicato i ye rec madiyak acel omako rec madyak ma pud okelo akela ngat acel tye ki iteng yo en oruko kooti macol ma omako rec aryo ni i cinge.